Salo n laɣim ʒɛya ka sheba ʒi baaji nima bɛ tooni piringa nyɛla ŋun ʒɛya ka tabi o shee o luɣuli zuɣu paɣa nyɛla ŋun ʒia n ye daliya piɛlli ka di booi zaɣa buluu buluu di zuɣu ka o gbaagi o zabri lo.

linjima nima n-zaŋ kur' piɛla n-gu salo palli nangbun' yaɣili ka linjimanima maa so zaya ka niŋ nye' pɔbirigu ka pili zupil' ʒee ka zoo.

palli zuɣu ka salo ʒeya ka linjima paɣa ʒeya ka ye kootu sabinli ka niŋ nye' pɔbirigu zaɣ' sabinli ka kpa ninkpara ka pili zupiligu ka paɣa so ʒi o tooni ka bɔbi bɔb' ʒee ka ye daliya ʒee ka sɔ tani laasabu ka zaŋ o nuu tabi o shee.

dondoni ka paɣ' ʒɛya n monidi saɣim o yɛla daliya din nyɛ buluu laasabu ka zaŋ beni vuli o zuɣ' ka so chichini komakoma laasabu o luɣuli zuɣ' bia nyɛla ŋɔ ʒɛya ka gbabi bɛni ka o bia maa luɣili zuɣ' bia gba nyɛla ŋɔʒɛya ka yɛ daliya ka zaŋ o nuu su o daajiƒuni

Salo n ʒi bɛ ŋmangura n du kuliga duli di tooni so yela daliya boɣabihi piɛla ka so bob'sabinli o luɣuli zuɣu paɣa nyɛla ŋun ʒi ŋmangura ka di be chinchini ni ka gbibi bokati o nuuni ka tihi kongili bi nyaanga.

Loori malibu duu loori nima ayi n tam taba zuɣu din be zuɣusaa maa nyɛla Loori yelo ka di niŋ zaɣa ʒehi ʒehi ka din be gbini maa niŋ zaɣa ʒee ka niŋ zaɣa girin ka niŋ zaɣa piɛlli gabi gabi ka doo ʒɛn tabi dikpini ka ye liiga sabinli la ye jeketi bila pa dizuɣu.

salo n-laɣim chani soli zuɣu ka bia be bɛ nyaaga n-ye liiga sabinli ka pili kaapu ka piri namda piɛlli ka so be o tooni n-vari baaji sabinli ka nyaɣi baaji o tooni paɣ' so gba nyɛla ŋun ye neen' sabila ka piri namda piɛlli ka mɔri be bɛ luɣili zuɣu.